Daro asat issi bessan shiiqidi beettishin ha asatappe paydon darizayti guutha nayta gidishin ha aayetikka kareththa goosse goozidi beetteetes.

Issi woyishshan kexetida keththa gidon issi issi asati yeththa yexishshenne ka"ishshe bettetes ha yeththa yexiza asatappe nam"u asati gammo dunguza mayida

Yethanchati yexishene darrope ufayetishe ka'ishe si besani bettesi, ha kayizayisatika gammo dunguza qodheni qachidi yethasi misha oyikidi loyithidi bettesi

Daro asati issi kare shiiqidi maaran eqi dishin ha maaran eqida kawo oosanchataka hanko asati salanta immishe beetetes. Izetappe guye bagara keehippe beyanas lo'iza cilila mithati beetetes.

daro asati kaameynne dumma dumma miishati issi bolla beettishin ha asati toqiya bandira mita bolla qaaphidi ruqo istidi oykkidi beettette

heefi asatappe issi naye adde gidishi nam7ati indo gidi deetteti woyqo maca gidi deetteti hamacatappe istoniya istifisen tollo oykkada istitisen woxe duuqashe deettawus

keehippe daro asati dishin haasatappe sinthe baggara beettiza oyddu addeti issi addeza gaabe woyko bullokko gizayssa mayzidi gondalenne xambbaro oykidi eqqida

keehie daro asay istifare shiiqidi gashshenaytinne indeti deettete ize tamatan deyanas lo7iza mithay cililidi deette indetikka pulunthara diza mayuwaa mayida

issi beesan taasanchati istipe gelidi kath mishe deette kath mishe diza kaasanchati daroppe aakkidi uttida

laaf ppun asati issipe eqqi dishin izetappe heedzdzati gammo dungoza maydi beettettes izeta kushenka cilila maataynne ambaro geetettiza huufey de7es

Gita keeththa sinthan daro asati issife gondalle dambaronne dumma dumma be dire woga mayota maybi bettetes haasatappe daroti gammo dungu gammayida

Daro asati issife urtidi beettishin ha urti beettiza asatappe sintera mata shiiqi beettizay gammo dungoza qoofo woti beettees haaddizappeha hade baggaya isti macanaya beettawus.

Daaro asati issippe shiqqidi utidishin ha uti diza asatappe sinththe baggara diza asati be sinththen xaraphphe bolla pomppara haththae kunththidi dishsin guye baggara issi kareththa koote mayida adey guye xelles.

Keehippe daro asati be maaran maaran uuttidi dishin ha uutti diza asatas giddon issizaraphezey dees ha asatappeka guye baggara dhoqqu giidi keehippe beyanas lo'iza cililla miththay dees

daro asati issi matan hiiqi zore keettan uttida ha zore keettan uttida asatappe hinthara daro addeki urtin issi macaya giddon urtadees

Daro kawo oosanthati issi keeththa giddon maaran uttidi beettishin ha asatappe sinthe bagkara uttida oyddu asatappe issi addemmana xire wottidi beettees.

Daro poolisey birmaaran maaran uttidishin apoolisetappe isti poolisey hinte baggara uttidi qaala dhoqu isti sissiza metta kushin ottidi haasayishe beettes.

issi keetta giddon dumma dumma daro asati eqqidinne uttidi beettetes ha utti diza asatappe sinthe bagkara ichachati be qudhera gammo dungozappe ootettidayssa yeggidi beettete

Dumma dumma kaththa oothiza miishshat kathiza aayiya daro katha oykiza miishshata ache uttada kaththashe de7iyayssa kaayiyakka kareththa koote mayada miishsha giddo uttadus.

Kehipe be'anas lo'izane daro asati be dere woga mayo ma'idi yexishe betetes ha asati henira hane hara gede ka'ishe betetes.

Daro asati isssipe shiiqidi yexxishene kaa'ishe beetetees. Ha asatika Gurba giza miishan guchche essidi dhoqqu histi oykidi beetetees.

Beyanasi keehippe lo'iza hedzdzu guuththa naytti maran maran issi issa guyen eeqiddi beettetes ha eeqida nayttapekka sinththara dizara keehippe guuththa

Be'anaasi woykko xeellanaas keehippe lo'iza bessan nam'u adde dizayssappe issinozi gaammo dunguza mayod ayfen manaxire woththidi beettes.

Duma duma wadape kexetida keethatine ha kethazas cuway keziza sohoy bollara doya botay beetes he kethapeka pude bagara Gita Gita keethati beetosona

moddho asho shuketidey keehippe guuttan moxetidi bashe qoletizi shaawetees ta bashen shaytida ashoy naanas keehippe lo7ees

Ospun guuththa nayti dumma dumma be dere woga mayo mayidi beeteetes. Ha naytikka issi medho qoofe hu'e bolla woththidi beeteetes.

Haattey dhoqabessafe ziqabessa tutta giddora qogishe beettees ha haatteka piissagi eeygetishe medhon keehife bolta gididi beettees.

Suure ugen assinne taame gedenne haahan tishe beette ha asatappe issi issi asati gibabe kushen oykkidi beettete issi issoti mela deete.

keehipe daro dumma dumma asati issi karen shiiqidi macca nayti xadera pude eqqin attoma nayti gannara duge simmidi koshe piddihistidi woossishe bettettes

Ichachu macanayti issi maaran espidi issinati istinati miicishenne issinati issinati ayfe goossen ammidi beettettes.

Biyanas keehife lo'iza bootan issi karemi doossay bootta medhonne karetha medhon walakettiday eqqides izappaka gede baggara biyanas keehife lo'iza aaththe beettees.

keehippe beyanas lo'iza haaththay dembati ekkiza bessan beettishin ha haaththafe hani baggara usukun asati eqqidi beettettes ha asatikka issife shiiqi haasayishe deettes

Keehippe daro asati dem batiza bootanwoykko heera sinthenne guye bishe beettetes ha asatikka naato caala indonne adde gididi beettishin indeti afila mayidi beettettes

heehippe beyanaz lo7iza nam7u asati issi issa kushe olkidi eqqi dishe beettete ha asatikka bedere woga may7o may7di heehippe lo7ishe beettete

Issi keeththa giddon heehippe guutha usuppu nayti bettetes ha naytappe gu'e baggara dorse giza soomi doossay qoodheppe pude baggay booththo duge baggay do'o gididara bettawus.

Issi gina gididi beettiza taafay de'.ishin ha shaapa matan biittaynne dhoqu giidi cilila mitati beettete ha cilila mixafe ganna baggarakka talo dhoqu giidi saaray beettees.

haattay tiissa giza woykko dhoqa bootappe goggishin iza giddon xillila maatay beettees ha haatteyka deyanas no7izanne dobeta goggishe dees

Nam''u adeti issi keththan utidi dumma dumma qala ekiza mishsha giddon essi woththidi issi adez eqidi ushshacha kushshe dhoqu hizi woththidi oykides.

daro kawo oosanchati sinthera haanne haara gede issi issan simmidi urtida ha uttida henera ha uttida asatappe oyddati attoma gidishin issinea maca

Issi dumma dumma ayfaayfe miishata nne oqolata bayziza baydo keeththan issi indeya cilila koote mayada beettishin dumma dumma asati ha keeththa giddon amutishe beettetes.

keehite paydon dariza asati issi bootan maaran maaran uttidi beettettes haasatappeka guye baggara dhoqu gedi misiley beettes

Keehippe beyanas lo7iza daro asati issife shiiqi uttidinne eqqidi beettettes ha asata sintanka beyanaz keehippe lo7iza dharahphe giza miishay deees

Keehippe dembatiza botan dumma dumma mishat osetiza beyanasine xelanas keehippe lo'za mishat betishn ha mishatika medhon haathe mala gid betetes.

Issi maran daro asati oge otishe detes ha oge otetizaysi daroppe akki ekkida gidishin matan kethaynne hara hara mishati detes.

issi addey koronte giiza xompidi omarssa po'isiiza miishsha qacishshe beettees ha addeykka ciliila koote bollara may'di beettees

Keehipe denbati ekkiza bessan dumma dumma bootta meesti beettishin ha denbati ekkiza bootayka tehipe cilili dii beettees

daro soppe diza haatta issi oge siishshidi taaseti shaafethi dizayssa issi oge issidi oothtida ha ootettida histika shuchchan gidishin lamqen lamqe dari woray dees

daro asati dumma dumma be dere woga may7o may7di beettishin izetikka xaderanne gannara maaran maaran eqqidi beettetes agannara eqqida asatappe guye baggara issi aaway qoofo wottidi beette

Irissi kehippe Cala Aya uttada Nanu kushen bebenatetha besiza waraqata oykada oykada betawus hayiyaka kuthan Botha afila guluntadus.

Guye baggara dhummi ekkiza bootan issi kaamey botdi keehippe qonci beettees hatame matan issi macanaya eqqada bettawun.

Dumma dumma asati katta woykko quma miza keeththan uttibettetes ha asatappeka sinthe baggara isti addey kompan haaththa konthidi uttibeettees.

Macanaya silke hadirsa kushen oykkada oshitha kushen dumma dumma miishata goochchada kareta polalenne bootta urabe may'ada beethtawun.

Daro asati issi bolla otti dizaytappe heeddu asati xaafishe bettete ha xaafiza asatappe nam'ati addeta gidishin issineya maca ha addetappe issinas karetta kote maydes.

Issi ooto keettan namto asati issi issara harotishe beettetes hasarottiza asatappe issi nazi addeza giidishin ha addezappe ugu'e maqara toqiya bayndiray beettes.

Issi tophiya bira naa gofe giza keeththay ootettidi dishin izikka be qolpera qolfettidi dees hanko qasse issi nay qalame kiishi dees.

Keeehippe daro poliseti issi keeththan maaran maaran uttidi dumma dumma miishsha xaafishe beetetees. Ha asatappe sinththara uttidaara issiya macca

ogen wolqama kaamey haara gede bishinninne heera hayishi beettes ha kaametappe ganna baggara dumma dumma asati kushe guye aaththidi eqqida

Keehippe daro pooliseti issime do qoofenne istime do kootenne istime doo bolale qixidi beettishin ha poolisetappe guhe baggara dumma dumma kame qommoti beettetes

Demba bootan dumma dumma kametinne asati beettettes ha kametappe issinazas guye baggara kamettiza bootay doyettidi beettes ha duyettidi beettizayssafe hani baggara asati beettettes

Aki ekiza c'lilo worayne dhoqu gidi betiza zumay dishin aworape hini bagara kethay betes hini bagaraka dhoqu gidi sharay betes.

Guuthta nayti keehippe cililiza bootan maaran maaran eqqidi beettetes haeqqida nayta giddofe oyddati salosa maye may7o may7 dishin hankoyti zo7u may7da.

Heeddzu kaamey sinthen guyeninne giddon gididi dishin ha giddon diza kaamappe hani baggara issi addey guuppe hashe bolla woththidi beettees ha kaametappe heni baggara dhoqu gidi keeththay beettees.

Keehippe beyanaz lo'iza dhoqa keeththay keexetti di dishin ha keethta sinthan daro addetinne indeti beettettes ha asata sinthanka misiley ase malatiza misiley eqqides.

beyanas keehppe lo7iza denbatti ekkiza boottan phuchchafe ootettiza keeththay beettishin a keeththafe sinthe baggara cilela maatay beettes guye baggarakka cilela mitati beettetes

tophiya poronthe oto oosettiza buyanas keehippe giitatiza keeththay deettees ha keeththabekka sinthe baggara keehippe philli ekkiza misati deettes

Beyanas keehippe lo7iza dumma dumma asati issi issara saro saro geetettidi talanta imettishe beetettes ha asatappe henira ha eqqida asatikka bootta may'o may'ida.

daroppe lo7iza matan woosettida astalte ogey dees aspalte ogeni daro asati hamuntishe deettes izaappe hano baggaranne hano baggara hutha keexettida

Shuchchafe ooshettida aduqin ekkiza keethtay darokki lo7izayti issi heeran issi dessan nam7u gidda wulay didayti saaketdi shaateti oochetidis

daroppe lo7iza katamay issi beessan dari daridi dees ha katama giddonikka mithati hiishatinne hara harati lo7i lo7idi deettes

daro asata oyde bolla uttisidi aakimey aakimishe beettees izeti uttida oydeykka beyanas keehippe lo7ees ha akimey mayda may7oykka bootha may7o may7des

issi addey yetta yexxishin ekkiza miisha sinthan eqidi karetta kumetha mayo mayidi beettee, he addeza guye bagarakka misiley beettees

issi keetta giddon dumma dumma asati dizaytappe oyddu asati istimatan deettes ha diza asatappe heedzdzatikka issi bootta waraqata issife koshen oykkidi beettettes

Ichashu asati betishin ha ichashu asatiappe oydati atuma asa gidishin issiniya mac'a ha mac'iyaka issi atuma na'a oyikida misha oykada betawus.

Daro asati dizaytappe issi aayiya matan shiiqada issi silke giza asara ase gathethiza miishsha oykada xeellishin izippe guye baggara keeththay beettees.

Teehippe gamma bessan dumma dumma asati dumma dumma tereo gammayo may'di deetteti ha ashatappe oydafi adde gidishin oyddafi maca gidi deetteti.

Daro asati issi karen shiikidi dishin ha asati denayta deki ongi'on idimmidi beettetti hasatappe heni baggara issi macanaya eqqada kushe godathada beettawus.

Daro asatappe nam7u addeti issi mata shiiqidi dekushshen ikisen feene oykidi xaatiza miita shirishey xeellishe beettetes ha addetappeka issinazi qooso woltides.

Beyanas teyfe lo'iza keethta giddon nam'u macatinne issi addey beettishin ha nam'u macatikka issi baggara deettis qasse hara baggara addezi beettees.

daro asatin issi keethta sintan eqqida ha eqida asatappi hintha baggara heedzdzu gita gita keeththati deetti ha gita gita keeththatikka daro yelo7etti

issi keethta giddon dumma dumma asati beettishin ha asatappe sinthe baggara uttida nam7u macati beettes ha macatappe issi maciya galal7o7atela may7ada beettawus

Qooddan uusupun gidiza asati issi keeththa giddon hatta woykko maadda bathtishshe beetees haysatappe heedzdzafi madhdha gidishin heedzdzati ade gididi beettees

Issi issichafe keexetiza keeththa giddon daro asati hamukishe beetketie hammutiza asatappe issi addezi botta mayo may'di kushen wogga momale oykkides

alame bolla diza misile woykko alame bolla diza hanotanne huphe ootto oottizayti misile bolla kessidi wottida

Issi xafeida xufey Des, ha xufezika odiza woyko yotuzay wolaita dere sarotan shiqidaysa gidishn ha xafoyka daroppe aki betizaysa.

Isi adey kehipe be'anas lo'za shurabe mayidi hasa'ishe betes azape guye bagara duma duma kethati betishen sinta bagara wode xafan xafiza misha de'es.

Beyanassinne xelanassi lo"iza keeththa sinthan dumma dumma asati gedene ha hamutishe bettetes ha hamitiza asata sinththankka motorey hamutishe des

Daro asati maran oyide bolla utidi dishe he asatape guye bagara na'mu adeti dhoqu gidii oyide bolla betosona he asata sinithanika matay dees

Issi dembbatiza bottan maran maran oosettidii kezi biida bottay bettishein ha oosetidayssappe guye baggara ciililla mishshi bettes izappe gedde baggarakka dhoqqu gida zuumay bettes

Daro asati dishin izetappe issi issi asati dabba kushen oykkidi eqqida. Ha eqqida asatappe guye baggara dhoqu giidi cilila mithay beettees.

Beyanaz keehippe lo7iza bootan cilila mithatinne cilila mithata matan gita gita keeththati betetis ha gita gita keeththatikka zo7o miishan kamettida

Keeththa gidon daro asati gede simmi eqqidi dumma dumma miishshata haasa'ishe beetetees. Ha asatappe issi issi asati kiisiyan kushe naaqidi issi issi asati kushiya goye aaththi oyqidi beetetees.

issi hikafe oosettida keettay matan eqidi dees izas issi wulaynne hara mastotey lo7i lo7i deettizayti deettee izappe heno baggara hara keetti dees

Daro keeththatappe maatan woykko buxxan keexettida keeththinne dumma dumma qorqoron keexettida keeththay beettishin ta qorqoron keexxettida keeththay daro asay geli issippe uttiza bootta.

issi keetha giddon heedzu asati gishin ha asatappe giddon dizays haasayiza haasa arza dhoqo isti siissiza miishka kushenoyekidi haasayishe bettees

Issi shucha keethene daro kethe lo'izaysa gidishin iza matanka puteti woyko cishati lo'i lo'i eqida

issi paace ekkiza bessan daro asati be paace woraqata kushen oykkidi xaafishenne nababishe beettetes ha asatikka haakki haakki uttida

issi xaafettida xuufe bollan dees ha xaafettida dhuufekka gammo zoone quca warada pirda keeththa geetettiza xuufey issi waza bolla xaafeetides

Issi keeththa giddon issi addey dendi eqqidi ha simmi xeellishe beettees ta addeyka issi medro kootenne sure gixxidi gaattara bootamar maydi beettees.

Daro asati issi kare tiiqidi kumetha bolla maynne gakkiza may'o may'di beettetes izetappe guye baggarakka wogga keeththaynne torqiya bayndiray beettees.

nam7u addetinne issi indi adishin ha nam7u addeti keehippe lo7iza kootenne bolale gixxidinne maydi beettettes ha nam7atappe issi addey ayfen manaxire wottidi dees

Daro asati issippe gididi gadeza fitishe dizayssa bessishe de'es.

Shuchappe oosetida demba garden Daro asati pito oykidi pitishe deetes qase pitiza asatappe guye bagara shuchan keexetida keelay beetes

Kehippe daro asati de7ishin ha asatappe heedzdzu asati issi medho heedzdzu karetha qoppe wothtidayti issippe issi giita shuchchu oykkidi bishe bettettes.

issi heeran oosanchati oottishe deettes ha osanchatikka heedzdzanne ehizappe dariza daro asata gididinne oothishe ooso bolla deettes

shuchaafe oosettida denbate ekiza qaden daro asati de pitiza miisha kushen oyikidi fitishe beethtetee ha asatappe issi macasiya laxanaa mayada beettawas

Daro asati dizayssappe heedzdzu asati issi gita shuchu issife oykkidi beetetes ha oykkida asatappe issi nazi kumetha bootta mayo mayides

Dissi kaamey daro miisha caani dinne qareta goommara hamutishe dees hakames nedheyka galalo gidishin daroppe hun'etidi caani dizees.

daro asati maaran eqqidi gade titishe beetetes haasatappeka gu7e baggara dhonqu wiidi keehippe beyanas lo7iza cilila mixati beetetes haasatappeka issinozi qoofo wottide

Mitha daaneza kaamey medhon zo'o gidishi mitha dhaani ifiti qolishe deettee ta kameta antikoora bizayssa gidishin izappe guyema dara daro mithafi deettetee.

Issi xafetida xufey dari daridi des ha xafetida xufeyka dere gutaraben diza drepe gidishin issi hran lo'idi des

keehippe lo'iza bestan heedzdzu asati issife eqqi beettishin haheedzdzatappe nam'ati maca gidishin issinazi attuma gidi beettees attumata kometta kareta maro mayides

issi geetta sinthan asay maaran maaran eqqidi beettees ha maaran eqqida asati indonne adde gididi deettes izetappeta sinthe baggara tophiya bayndiray beettees.

issi modho inda bica kumetha mayo mayada iza bollara koote mayada waraqaata beqiyoomothada beettawus ha indeesta hadirsa kushen be oonatitiza bissiza waraqaatay dees

Darope lo'za badala katha ayfe dishin iza gidon daro asati eqidi detes ha daro asatape guye bagara woratine aki aki utida badala hayti dees.

Nam'u kumeththa kareththa mayo mayida asati de'ishin; ha asatappe issinazi tophphiya kawo gidishin hankoy kare dereppe yida addey izara eqqidees.

Daro kaameti oge bolla issi madadan ha yishin dumma dumma asati aara gede bishe beetettes ha ogepe xade baggara keehippe cilili beetiza miththati detees.

Daro asathi eqqidi issipe haasa7ishe beeththeeththes ;ha asathappeka nam7athi macca gidishin hankkoythi aththuma; aththumagappe sinththera dizayssi naa7u kushe piddissi haasa7ishe beeththees.

Daro asati issi matan shiiqidi detees. Dishin ha asatappe issi manaxire ayfiyan woththida adde keehippe guuththa nayiyo oyqidi yerishe beetees.

daro asati be maara maaran eqqidi de7ishin ha asatappe sinfira eqqida addey qoofo wohtidi bootta purabe maydi fide dhoqu gi xeellishe deetee

qoodan keehippe dariza asati issi bolla shiiqi utti dishin asatappe sinthe baggara uttida heedzdzu asati gammo dunguza maydi bettettes

keehippe dhumiza bootan issi addey medhoy kareti gididays nam7u kushen hu7e oykidi qoodhe ziqqi istidi qoppishe beettees

beyanaz keehippe lo7iza bessan heedzdzu asati uttidi beettishin ka asatappe nam7ati xambaro giza dere wogaggofo oykkidi beettettes

taame hogga gita keettaynne dumma dumma asay be7ishin haasatappe sinthe baggara ichacho asati mata shiixidi beettetee ha ichachatappe issinazi ade baggara haythen silke gochidi beettees

Tawokeetta ooto giddon oortishe deettes tawokeetta oottishe ootezappe issi macaya giddon urtin hano haraa lanqe lanqe baggara haratika utti.

Daro asati kowaase kaa'iza naytinne kowaase kaasa eliza dumma dumma asati dishin ha asatappe sinthe baggara kowaase daro nayti marshettishe bettete.

Isti kawu keetan oottiza asatti issi maaran tiigida oyde bolla uttida ha uttida addefe sinthe bandani iishshay babudhoara lo7i lo7idi uttidda.

Daro asati denbahtiza gaden muuze diza ayfa ayfe kaththa giddo hantishe beetteti ha asatappe mata tiiqada isti karetha indi zo'o bolale gixidara beettawus.

Daro asati issi heranni shiqidi eqida haa eqida asatappe issi naazi uttidi dees haratikka kumeththa mayo mayidinne issi maca giddonni woththidi eqidaa .

daro asati diyanazul iza keeththa giddon eqqidi deetes izetappe issi indiya bu7e wu7e maynne gakkiza po7e kammiza miisha kammada dawune

Daro asati dugera pudenne pudera duge uttidi issi issara haasayishe beettetes ha haasayiza asatappe henera ha uttidara maca gidashe kushya dhoqu issada hasayishe beettawus.

Deyana hehite lo7iza issi tifilen nam7u asati deettetee asatappe issinazi adde giddishin issineya maxa haaddeyka kushen moobaale gizayssa oykkidi manaxirayfon wotidi beettee.

Daro asati mata c'lilo mata oyqidi eqidaytape issi asati gamo dunguza getetiza karethapenne zo'ope osetiza kotene qobe wotidi betetes.

''Heedzu poolise woykko kawo oothanchatii uttidi haa xeelishe deetes.ha uttidi haa xeeliza pooliseta sinthen daro pomppara haathey dees.''

Daro asati issife shiiqidi urti beettishin ta uttida asata sintan gita aduste xaraphey beettees ideti uttida hani baggara dunguza gammo dunguzay beettees.

Tiyanas kehippe lo'iza keetha giddon dumma dumma pooliseti fishintan kompara haatte wotidi wurtida haasatikka dumma dumma bagga xeellishe bettetes

Daro asati issi bessan dizaytappe issi poolisin manaxire wottidi qoofo wottidi mata keeqidi kushe sinte aaththi idimmidi beettees.

Dara asati dembba geessan uththidinne eqqidi beeththeeththes asathikka dumma dumma qommo maayuwa maayidi beeththide asasa giddora issi aththuma na7ay hamoththishe beettes.

Daro adetinne yooga nayti eqidi detes. Ha izeta matan qeeri nayti xaraphe garsan tamareson utida, ha adetika qope wothida.

Issi kawo osanchay karetha kotte mayidi gathara Botha mayo mayidi ayfen manaxire wothidi duna birshidi utti xeles

Beyanasi keehippe lo'iza botani nam'u adeti utidinne issi issa ayfe xeelishe betetesi ,ha utida adetappe issi adesi manaxire wothidinne beetesi.

Shuchape ossetida ketha mattani cilili eqida matta gidora assati hamutishe hamutidda assatappe ketha mattani diza namu'u assati qobe wothida

Kehipe daro asati issipe mata shiiqidi eqidi yekishe betetes ha yekiza asatape issi adde kumeta kareta mayo mayidi betes.

Issi adeyi eqidi desi ha eqidi diza adezi botha tisherite mayidi eqidees izappe guye bagara cilili cilili ekiza miththati ne loI LoI mishata eqidi betetees

daro asati istimata shiiqidi heehippe mishepidi yeetishe beettete ha asatappeka issi addezi kumetha koohthenne bolale pareta mayo may7di beettees

Daro asati dizaytappe issi aayiya yetta dhoqu issidi sisiza miisha ushicha koshan oykkada hadirsa kosha kode salo dhoqu histada yexashe beettawu.

daro dumma dumma kawo oosanchatinne tophiya kawoy beetetes ha asatappe sintira diza isti tophiya kawoyinne isti addey nam'u kushe isti bolla bu'idi eqqida

Daro asati issife tiiqidi utti dishin ha uttida asatappe sinthera keehippe matan beettiza oyddu asatappe issiniya maqa gidishin heedzdzati attuma.

Gooththa nayti tamariza bessan dumma dumma asati porko kawo oosantati liiti eqqi di naytara haasayishe deetteti asatappe nam7atikka issine doqoofe wottida.

Dumma dumma asati mitha garsan eqqidi issi issinati aafishenne issi issinati kushshe sinte aatti e dimmidi beettete ha kushe dimmidayssappe issinos manaxire wottidi beettees.

issi beesan daro asati shiiqidi uttida ha shiiqidi uttiza asati daroppe lo7izayta gidishin izitikka macanne adde geetetti eretete

daro asati daroppe lo7iza issi keeththe giddon eqqida ha eqqidaytappe issi addezi asa woykko dere woga qontiza may7o may7ides iza matara qoofe addey yet

issi bessan daro asati issife maaran utti dishin ha utti diza asatappe sinthe baggara uttida oyddu asati dishin ha oyddatappe nam7ati maca gidishin nam7ati adde gididi beettete

peehippe dembathi ekkiza bootan muuze giza ayfaayfe kathi beettishin ha muuzakka haaththe yiidi komidi beettees ha haaththeka muuza mayneppe maynne gakkidi dees

Daro asati issi bolla shiiqidi eqqi dishin ha eqqida asatikka bu7eti maca gidishin misilen giste giza hathay qasheti dizay beettees.

Keehippe dembati ekkiza bootan nam'u sopiya bayndiray xaphei dishin iza matan dumma dumma asati hammutishe beettetes aasatapeta gu'e baggara keeththeynne guutha mixay beettees.

daro asati isti bolla urtidi katti mishin ha asatappe issinazi mooqe geetettiza hatta izara aaththi miza miita indeys immishe beettees

Oyddu assathi issi xarephe mathan uttidi de'she ha asathappe nammu' karetha kothene maraxinne ayfen wothidi xapishe bethethess.

Issi keetta giddon oyddu asati de7ishin ha asatappe heedzdzati addeta gidishin issi neya maca gidada beettawun ha addetappe issi addezikka utti beettishin hankoyti eqqidi deettee

Daro asati issi kuwase ka'za botan ka'ishe dugene pude woxishe betetes izatape guye bagaraka dhoqu gidi c'lila mithati betetes.

Daro asati misha bayziza keetha sinthan eqidi beetishin keethape guye bagara dhoqu giidi gita gita mithati cilili eqidi beetetes.

Daro kametinne kehippe dariza asati issi matan shiqidi betetes ha issi matan shiqidi betiza asatappe issi issi asati Kamen gelishenne issi issi asati kameppe kezishe betetes.

Daaro kawo oththanchati issi keththa giddon uttidi be sinththen haththe xaraphe bolla woththidi issi issisara hasishene isi isa xellishe bettetes.

Issi phoqe gidon ayfa ayfetine tuke kethati detes ha tuke ketha matanika darope cishay pudhine lo'idi issi maran utides

Daro asathi keehippe be7naassinne xeellanaas lo7ishe gaammo dungguzza geetheththiza bonchcho mayo mayidi beeththeeththes;izatappe guye baggarakka wogga keeththay beeththees.

Issi kaamey kareththi medhoy diza kaamey oogen eeqinnii asay iza giddon geelishe beetes izetappe nam'u nayttikka zo'o mayoranne zo'o shancca baa'idda

daro indetinne indetta ki'on diza guththa naytti de'ishshin haytikka medhdhon karethi ekkizayta gidishin ha asatappe issi indiya zo'o gosse gozadda bettawus

Daro asatinne kaameti deettettes ha kametappe guye baggara teehippe cililiza mitay beettees ha asatappeka issi isti asati kaame giddo gelishe beettettes.

Haydon heehipte dariza asati de maaran maaran ultidi beettishin haasatappe sintera uttida nam'u asati too isti too issi bolla qaqidi bette.

daro asati ganna bagganinne ade baggan deishin haxade baggara deizaytappe issi nazi eqqidi kubera ushsha uyishe beettees

Gorta nayti de tamariza bestan urtidi astamari haasayizayssa fishin issiniya hini baggara eqada xeellawus sinkoyti urtidi xeellete.

daro eissife iiqidi lo7iza macatinne addeti eqqida hamacatinne addeti kumetha may7o may7o may7di eqqidishin nam7u giddora diza macati hara medho may7o may7ida

Gootha tamare nayti be tamariza kifilen uttidi be sinthan kessidi dawtare woththi beethtetes ha naytikka dumma dumma mayqommo may'di beethtetes.

daro asati istimata shiqidizaytappe issi naya macazi dishin samaciyakka wuttiza asata hukkey duuqashe deettawun hamacaze ta ganna baggara issi addey berka ikkides

Issi maaran daro asati gaqeerinaytinne wogga addeti eqqida ha eqqiza asatikka daroppe adukke aduqidi issi maaran hoqqida.

Wora gidon asat dishn ha asatappe issi maca Naya both shurabe mayda qope wothida issi kushen mobile oykidara kushe dhoqu histada besawus

Beyanasi Kehippe loyiza bessani issi na'azi micishe tophiya banidira mayidi qobe guye simisi wothi dibettesi ha na'azape guye bagara beyanasi kehipe liyida cilila mithati detesi

Issi inddiya kameththida keeththaa giddon uththada afalaa geetheththida isaa hashe bollaara halada zo7o koote maa7ada beeththawus; ha keeththaaphphekka guye baggaara dumma dumma miththa qommothi beththees.

Issi woraatti ekkiza bootan wolqama miththi puulumidi beetees ha puulumi beetiza miththappe garssa bagaara guuththa guuththa miththatinne gashera worati beetetees.

Nam'u asati dishin nam'u asatappe issiniya mac'a gidishin issiniya Ade ha adiya kushen sate athidi nam'u pompa hathe issi kushen oykidi betes.

Dembati ekiza gaden issi qope wothidi manatire wothidi issi kushe kisen naqida adey kafo getetizaysi kare medosa masatishe betes

Issi oogo woththida naya shanxa sinthe aaththada ba7ada oyddu miiye misile bolla boo yooz giza xufey aafada bestawua.

nam7u maca nayti issi medho sure gixxidi issi medho bootta shunabe may7di issiniya qoofe wottaza issiniya maraxire leephiya wottaza beettawus izatappega pude baggara cilila mithay bettees

issi denbati ekkiza bessan issi addey nam'u kushen haatta hayllasho dhoqu isti orkkidi beettees ha addeka ayfen manaxire wurtidi dees izappe guye bakkara ilile ekkiza gittamisati beettettes

Issi heeran daroppe lo'iza woratinne issi keettey dees ha keetteykka maatappe oosetayssa oykko maata keetta geetettizin eretees.

dhoqonne ziqqi gida bootan issi macanaya aafo bolla kezashe beettawus ha dhoqunne ziqqi gida bootay teehippe cilili beettishin iza giddora aafotiza bootan zo7o biittay beettees

keehippe lo7iza nay hista bolla kezi uttidi karetha bola legisidi bootta surabenne dumma dumma medhura diza surabe maydi uttidi beettees naazappeka gu7e baggara cilila mitthay beettees

issi dembati ekkiza bootan mela mittinne meli bessida maatay beettees ha maata giddonka karemi doossay hamutishe beettees

Daro asati maara maaran eqqidinne booththa bandira kushen oykkidi beettettes ha asatikka booththa shurabe may'di beettishin izetappe guye baggara ilila mitay beettees.

Keehite denbatinne xiili ekkiza bistan muuze geetettiza ayfaaypey isti bolla dooretidi deette a muze kappeta goye babbara no'o lo'o mithati dettete.

Biita mita garsan daro asati eqqidi danafa qara eetizay dees ha astuppe dumma dumma addetinen imdeti beetetes

Issi oso ketha macati othishe dettes ha macatika hezhzhata gidishin nam'u machati issi medho mayo mayin issiniya hara medho

Issi keeththa sinthan daro atuma nayitinne maca nayiti beetetes.ha asatappe issi maca naya kareta kote mayada kushe idimada eqqida izipe guye baggan issi maca naya kushe oyiqada eqqadasu

Gutha nayti maranne guyen eqidi botha waraqata kuahen oykidi betetes ha naytika dumma dumma mayo qommo mayidi detes

Issi bessani bana yotiza woyiko bannatetha erisida karide kesishe betesi ha karide kesidayiti issi adeyi utishin harati utidayinne eqidayi betesi

daro asati maaran maaran eqqidi dumma dumma caalatinne nayti beettetes ha asatappe addeti ganna baggara maaran beettishin xade bagga maaran beettizayti maca nayta

Nam'a macati issi heeran wuttidinne be oonatetta erisiza tarde kessishe deettes ha kessizaytikka nam'ay maca gidishin issi noya saashe qacada dawe.

daro attomatinne macati issi gibabegarsan eqidi beetetis ha asatappe issi maciya uttada be'eshin hankoyti eqidi iza ooththizayssa xeellishe beetetes

daro indetinne addeti isti bolla shiiqidi eqqidi beetete ha eqqida asatappe qute baggara indeti maaran eqidi beekete ide saasa gede baggara xillamissay deetees

Keeththa matan dumma dumma asati oyze eqkidi issi issan sinni ittida ha uttida asatappe issi addezi eqqidi kushe buye aattidi hanko asata eellishe beettees

Issi birda garsan oyddu asati dizaytappe issi nas untigi hanko heedzdzata aafisishe beettee hizetappe gure baggarakka xillela mitati beettete.

tamare nayti maaran eqqidi ilila-gabarenne ilila koote kumetta maydi be kushin kushshin dawtare oyqqidi beetettes

Kehippe denbati ekiza bessizan issi goba macca naya woxashshe betawus ha macca nayakka ba kushshe salo denththada woxashshe betawus

Daro atuma nayiti ba marani oyide bola uttidi issi issinati sinththa bagga xeelishshin hanikoyiti bappe mile baggani deizayisa xeelishe beteteesi

Kuwase kaiza beesani macha nayit kuwase kaishen duuma duuma asati ha kuwase kaasa xelishen betetes ha asatape issi kuwase kasanichya zoo maayo mayadusi.

denbattiza bootan daro asati dizaytappe heedzdzatinne oyddati bootta mayo may7di beettishin issi nazi zo7o shurabe may7di qoofe woththidi nam7u kushen silko oykkidi beette

nam'u asati shorabe oykkidi beettettes izeti oykkida shorabeykka medhoncilela issi nazi karetha koote may7 dishin issi nazi bica giza koote maydes

Issi denbate ekkiza bootan nam'u nayti kowaase marshetishe beettetes hamarshettiza naytappe issi sinthera dizayssi cililanne bicara wolakettida purabe may'ides

Kuwaase hasanchati kwaase kaa'iza bessan issife shiiqidi maara maaran sinthe bagkara dizayti gurbate oykkidi fuqige beettishin gu'e bagkara dizayti eqqidi beettete.

kowaase kka'iza bootan daro kowaase kaa7iza naytinne kaasa xeelliza asay beettees ha kowaase kka'iza naytappe daroti salo samaye turabe mayida

issi bolla mentetiza wode mashiney dees ha bolla mentethiza wode maashineykka daroppe lo7idinne dembati eqkizayssa

Kuwaase kaa'iza nayti kowaase kaa'iza bootan isti kari shiiqidi issi issa idimettishe bettetes hakowaase kaa'iza bootaykka beyana keehippe liliza boota.

kuwaase kaa'ettiza bootan oyddati bica shurabe mayda ha kuwaase kaa'iza bootan cilila maataynne beyanas lo'iza boota gididi beettees

Daro asati kowaase kaa7iza naytinne koaase kaasa xeelliza asati de7ishin izetappe daro kowaase ka7iza nayti salo samay purabenne kareta qonxa gixxida.

daruppe lo'iza issi xaafettida dhuufey dees aqaafettida duufey haydoy ta issino mela pospuna mela giidi de7ishin araykka iza matara dees

Oggen kehippe daaro caameti kella gersera issi maaran eqqidi bettetes ha caametappe guye baggara dhoqqu giidi ciililla miththati bettetess.

Isinthon tophiya kawoy doreto giza keetha sinthan tophiya kawoy kumetha karetha mayoayid karetha manaxire wothid kusha pidi histid hasa'ishe betes

Denibatizza botanni hedzdzu Bora diza kameyi medhdhonni salo samaye gididara dishshinni izzippe guye bagara beyanassi lo'izza cilala miththatinne dhoqaa dhoqaa keththati betetees.

Poolise dizayti ba taame giddon uttidi uttidi dishin haray qasse issi na gaden eqqidi dees. Ha eqqidi dizaytappe guyesora wuste qille iza maarati dees.

issi macaya sinthen eqqin harati hemera daro addeti issi soo shimidi eqqida ha eqqida addetappe hani sinthera diza addezi booththa dhurabe maydee

kaameti madadan madadan gididi issi lamba dooqizason eqqida ha kametikka aduqi eqqidayta gidishin izitikka issi medhoy dees

Haarthe matan dumma dumma haattera gedenne ha pinthiza miishatinne dumma dumma asati mecetishe beettetes haaththeka teehippe aakkidi beettees.

issi lo7iza bootan dumma dumma kame qommoti beettettes ha kameta giddofe issi dumma dumma miisha caanida kaame bolla issi addey uttidi bees

Hissafe oosettida denba ogen nam'u kaameti deettetes hakaametappe sinthen dizay gitati ekkishin guye baggara izay izappe gurs guuxees haukaameta matanka issi addey eqqides.

Keehippe gitanne adussa gidida kare biittafe dumma dumma kaameta hara biitta a pintiza kaamey makinata caanidi beettees

Issi ola olettanas go7iza kaamey ola miisha caani di dees izaska usuppuntoy beettees izappe gede baggarakka gita keeththay beettees.

Hezhzhu assatti issi keththan gelli uttidi be xaapiddo mishsha xellishe bettetess ha hezhzhu assatappe namatti adde gidishshe issinya macca.

nam7u asati tincan eqqida ha nam7u asatippe issinozin bo7ara diza adde gidishin issinoya maqa ha nam7u asatappe gee baggara hara asaykka dees

daro dhoqa dhoqa keethati teexeti beettishin izata giddon dumma dumma makina qommoti beettetes iza ha keeththafe guy baggara dhoqu giidi cilila mithatikka beettettes

Issi gita keeththa sinthan daro asatis dizaytappe nam'u asati okkidi guozetti diza meeshata denthi denthinni issi addey ekkidi efidi hara bolta wotishe beettees.

Daroppe lo7iza hickan oosettida keeththay dishin iza matanikka iishay balden walden urtidi dees ha urtida qiishshoykka daroppe qililidi lo7izays

Dumma dumma asati deddiyo naan kammiza miita kammidi deettishin ha asatikka qoodan usupun gidishin usupunatappe nam7ati attoma gidishin oojjati maqa gididi deettekes.

Guutha tamare naytinne astamarey timirte keethan beetetees. Ha tamaretika galal'o mayo mayidayta gidishin astamarey qasseka booththa koote mayidees.

Gitta ketha mattani issi adeyi gatha baggara salo samayi shamize mayidi gesha baggara botha kote mayidi xelishe bettesi

Guuththa nayti issi tamaariza kifilen uttidi tamaarishin ha naytappe issi issi nayti kushe kessishe deettes. Issi issinoti uttidi beettetes.

Daro nayti maaran uttidi issi xaraphe bolla be tamariza miisha doyidi xaafishenne nababishe beettetes. Tamaran dizaytappe xade baggara dizayti attuma gidishin ganna baggara macati deettes.

dumma dumma kawo oosanchati issi gita keetta giddofe kezishe bettetes ha kawo oosanchatappe issi sinthera eqqidays qoofo wottidi beettees

Denbati ekkiza bootan keehippe cililizanne cililiza mitati deettes ha cililiza mitata garsan keetta keexettidi deettees hakeettaka demmadadammadadan ekkides.

guutha nayti be tamariza pifilen beettishin ha nayta tamarsiza maca astamariyakka eqqada beettawus ha maca astamariyakka botta kumeta koote may7ada beettawus

hissi attumay huphera diqdhi ekkidi dhissi maxaafa oykkidi dishin tophiya kawoykka ayfe bolla malaxire wotidi hokkidi ellishe dees ha kawoykka haretha koote maydes

tamare keeththa sintan dumma dumma asati deettishin asatappe nam7u nayti gede dishin issi indiya maxaafay kushin oykkada hare kezashe deettawus hanqo asatikka gaatha ketezishe deettetii

Tamare nayti be tamariza bessan urtidi xaafishenne nababishe deettishin astamari kushen waradata uytidi haa simmidi xeellees.

goutta nayti be maaran oyde bolla uttidi misile sinthan michidi iza xeellishe beettetes ha nayti uttido bootay teehippe gembattiza boota gididi beettees

Daro asati maaran maaran utti dizaytappe issi addey sintaya bootti ekkizay uttides izappe xade baggara guutha medhon karethanayti uttida.

tamare nayti be tamariza bootan uttidi beettishin ha uttido asatappe hini baggara sinten uttiday attuma naa gidishin hani baggara sinthen uttidara maccana

Daro asati issi bootan uttidi bettetes ha uttida asatappe sinthe baggarakka issi adde kareta caamma aathtiday eqqides.

Issi denbati ekkiza bootan beyana keehippe lo'iza heethay beettes izappe pude dhoqu giidi guye baggara zumati ekkiza gadeynne dhoqu pude giidi saaray beettees.

Kare biiththan issi heeran gatheththiza ogee beththees; ha ogeeka ichchashusan shaakeththidi garsseera bollara gididi hameththees; daro kathamaththikka beeththoosona.

Kaame woyko hezdzdu tohora hamutiza bajaje betetizara sinthara dishin guyaraka issi Bootha kaamey hametishe desi. Ha kaametuppe sintha bagara asati eqida .

Hedzu adeti ogge bolla hamutetesi hamutishini guyeraka dizayi darro kameti bettesi ha kametapene adetape guye bagara worati bettesi

Daro asati issi heeran eqqidi deettes. Ha eqqizi dizaytappe issiniya macca gidishin hankoyti adde ha asata matara hakki ekkida ogeynne woray dees.

Issi oge baassiza woykko goyiza gita kaamey be gabaten biitta aathidi sinthe baggara dhoqu histidi beetees. Ha kameyka medhon galal'o.

Ooso ooththiza asati ooso bolla deettes ha ooso ooththiza asatappe heno miye baggarata taamey hamute a ooththiza asatikka oge oottishe deettes

Hehipte dembathi ekkiza gaden nam'u galal'o kaameti oge giigish tishe bettetes hakamatappe hini baggara nam'u addeti dishin hude baggara issi addey ekkides.

issi oge goyiza wolqama kaameyinne iza matan dumma dumma daro asati dishin ha ogezappe pude baggara cilila mithayinne duge baggara cilila mithay beettees

Issi gade hoykko ogey ootettidi buro geegettizay dees ha ootettiza ogematarakka mithaynne daro puoteti shirli ekkidayti deettiis.

Oge ooththiza asati ogappe dumma dumma mitata isti mata siishshishe beettetes ha ogappeka isti baggara iray bukkidi biitta meeconta mala haaththe biza oga ooththishe beettettes.

ogen dumma dumma daro kaameti eqqi dishin ha kametappe nam7u addeti mata shiiqidi dishin additappe issinas hudesh tinneeqqi issinas duzesinneeqqi di deettee

Nam'u nayti haththe duqishin izettape iizattappe guuya baggara ciilila miththay bettes izzetappe puude baggaraka kareththa kaamey miththa garssan eqqi bettes.

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi haatha oykkiza miishanne dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Bootha nayti shore getetiza bootappe yiidi haathe duuqishe betetesi, Ha naytappe guye bagara woyshe getetiza beyanasi keehippe lo'iza mithay beetesi.

Daro duma duma dere woga mayida asati dishin ha asatappe pude bagara jarkane giza hatha shishi oyikida mishayi de,ees ha asatappeka isoyi manaxire wotidi betees

Tophphiya banidira guyera woththidi haththa bolla yedisidne izza matani dere mayo mayidinne woyikko dere bonchcho mayo mayida detees.haa mayida asatikka daroppe lo'etes.

daro asati dishin ha asatappe issi addezi guye baggara nam7u addeti haathe kushen uyizayssa qaraxees ha asatikka nam7ati qoofo ho7u wothida

Issi addey dembati ekkiza boodan haaththey gokgana mala ooththiza miisha qacishe beettees aaddeska ayfesoy beettena kushenne dooy beettees

Issi addey harati tenin eqi dishin issi bomman kushe haaththa mexishe dees ha kushe haaththa mexisheninne kushen haaththa kuqeti oykkiza addezi qoofe wokkides.

issi dembati ekkiza bootan timirte keeththa keexetti dishin ha keetha bolla birdetida birday medha xeellishin medho zi salo samaye gididi beettees